Uuna wahala oku tekula omaludhi gayooloka goohi, oto vulu oku kutha oonete dhoye ndele todhi dhike momeya eto dhidhilike kutya mokandama moka omuna oohi dhili ngiini opo wu vule okudhipa iikulya yili mondjila. owuna nduno oku kala to dhipe molwaashoka ngaaka owedhi ngambeka okuya hoka dha hala dhi kanyange.

Oshigwanga kashipo ihashi imbi oshikwawo okupanga. Uuna wahala oku kuna iimeno yoye ndele kuna ehala mpoka tokunu inopumbwa okutula omutse kepepe ,molwaashoka otovulu oku longitha omashina gopawunongononi ngoye tokunumo iilikolomwa yoye eto kala wuna eteyo ewanawa.

Uuna wuna oongombe dhoye oondjenda ano kaadhishipo pehala mpono ,Manga inaadhi tsama mo moonkwawo oto vulu okudhi mangela

Otovulu okukala wuna ongeshefa hokunu ashike iimeno muunayilona nenge muupokopoko, Ngoye tolanditha kwaamboka yahala oku katsika ,shino otashikupe iiyemo opo wukalande natango oombuto dhimwe ngoye wuye wukune.

Yimwe yomiinamwenyo opo yi kale yi ikalekekwa kokule naantu, omolwashoka oya nika oshiponga, notayi vulu okumonitha aantu oshiponga. Shino osha eta nduno aantu mboka haya katalelapo iinamwenyo mbyoka opo ya kale taye yi tala ye li miihauto, molwaashoka ngele oya zi mo otaya vulu okumonithwa oshiponga.

Omuntu otavulu okukala ena ongeshefa ye yiingulu ee takala nduno teyisile oshimpwiyu nawa, shampa hosile iingulu yoye oshimpwiyu otovulu okuyilandithapo koositola oonene opo dhika landithe onyama kaakwashigwana, shono tashi kweetele iiyemo.

Uuna uunimwena wasilwa ooyina aantu iha yewu etha wuse kondjala, ndele ohaya kambadhala kehe shoka taya vulu opo yewu hupithe. Uuna ondjamba yathigipo okanimwena ohakapewa omahini opo ka koke nawa yamwe woo ohayewupe mboka yewu ikongela wowene ye wukutha kooyina.

Uuna wahala oku kwata oohi dhoye nuupu, oto vulu okudhika iiti, eto mangeleko onete, toyi dhike momeya. Iiti mbino ohayi kwata nduno onete ndjoka opo kayi ye kokule. Ngoye oho umbile ashike iikulya monete moka noohi tadhi mbomboloka nduno dhuuka monete.

Ondjamba oshinamwenyo oshinenenene shoka hashi adhika mokuti. MAawambo omuna ezimo ndyoka hali mekula ondjamba na ohali itanga kutya yo aakwamalanga.

Uuna wuna ehala lyina omwiidhi shinene ngweye wa hala wu kune po, ino pumbwa okuthikila to pulula po molwaashoka omwiidhi ngoka itagu si nuupu onkene tango owuna oku ithana eshina ndyoka tali nanwa kembakumbaku lyokukatula po omwiidhi pu ze gumwe, opo ihe nduno toka eta mo embakumbaku lyomatemo. Omwiidhi ngono ino pumbwa oku gu ekelahi, oto gu pungulile iinamwenyo yoye.

Megumbo lyoye inamu pumbwa oku kala muna evundakano . Oto vulu ashike oku ilandela osikopa yoye . Ndjoka ya longwa miiti eto kala to pungula mo iinima yoye.

Iipilangi mbyoka hayi hongwa momiti, una tayi ka ndulukwa iitafula, aantu oye hole okuyi yotha komutemo, ndele tayi luudha kashona nawa, opo ihe tayi gwayekwa omagadhi, opo una nande oya ka tilwa omeya, oya kola itayi yonuka.

Aantu yamwe oya katunga omahala gawo hoka haku talelwapo uunene kaantu oyendji. Omahala ngano oye ganunina oku gandja olukalwa kayenda nandjila mboka taya talelepo omahala ngoka, nasho nduno ta yeya momahala ngawo muno ohaya futu nduno.

Muuyuni wongaashingeyi mboka yaa na iilonga ya li ya hupila miilonga yokoonyala otaa si oluhepo, molwaashoka iilonga yawo oya kuthwa po komashina ngoka ge ya muuyuni taga endele pamwe nehumokomeho.

Omunwe gumwe ihagu intompola ona, aantu ohaa longele kumwe miilonga oyindji opo yavule okuntopolasha ngaashi mekwato lyoohi ano taalongitha onete taanana oshita opo yavule oku kwatamo oohi odhindji yo yakatopole.

Oonzinzi oshwo oondjelipa, odha pumbwa okutulwa pehala puna omwiidhi gwa gwana nawa, opo dhivule okulya dhi gwanithe, dho dhikale dhina omahini ga gwana uutana wadho.

Dhengwa wu lungame, aaniimuna sho ya kala noku kanitha oongombe dhawo molwa uukumba pethimbo lyokwenye oya kotoka opo ya kale taya longekidha iikulya yiimuna yawo pethimbo lyothinge manga kuna iikulya oyindji. Omwidhi ngoka ohaye gu te te nomashina opo gu kale ogundji etaye gu gongele nawa ye gu pungule.

Uuna wahala okutameka okumuna oohi , oto vulu okulanda oohi dhoye nenge uuvolovolo, etowu tula nduno meyemele wutege wudhengwaadhengwepo kombepo ,opo yekewu tule mondombe moka tolalakanene , eto kala towu pe nduno iikulya yagwana.

Omeya oshinima shoka ihaashi keelelwa kosha, nonando owutule po emanya otali vulu okukungululwa po komeya ngoka. Sho osho twaadha pehala mpoka lyomamanya hapu ende omeya puna omalambo ganingwa po komeya. Ndino elondodho kaantu mboka yahala okutunga moondjila dhomeya, kutya omeya itaya vulu okuga keelela otaya itula moshiponga.

Ehala ndyoka lyakundukidhwa komiti ohali kala tali monika nawa lyo woo ohali kala li na ombepo tayi pepe ya talala nawa nokufudhilamo. Iimeno oya simana, molwaashoka ombepo ndjoka hayi zi kiimeno oyo woo ndjoka aantu haya fudhile mo.

Onduli oshiyamakuti shoka hashi adhika moshiheke. Oshinamwenyo shimo oshina othingo onde, nokuli una shili konima yomuti nenge yoshihwa oto mono ashike okatse oko keetwa ko. Shino ohashi eta nduno oshinamwenyo shino shi hupe nawa, molwaashoka ohashi li koondungu dhiihwa hoka kuna iikulya ya gwana.

Omunashikunino kehe oha tekele iimeno ye shiikolelela kutya ye okuwete omukalo guni ogo omwaanawa okupa iimeno ye. Yamwe ohaya ende yakoolola ominino dhomeya, taya ende taya shashamine oshimeno noshimeno.

Monale aantu sho yali haya ka tala komahala hoka kuna oondundu, okwali hayi imbambeka koompadhi nasho talya kemanya, oha thigi ko nduno ompadhi ye. Shino ohaye shi ningi opo shi adhike nokomapipi ngoka ta geya.

Oohi uunamwenyo uuwanawa wo owombili lela ihadhili omuntu Unene tuu mboka uushona. Uuna omuntu tedhi tekula otavulu okuyamo mondombe ye moka muna oohi ndele takala tatala iinamwenyo ye itayi mumonitha oshiponga.

Mongaashingeyi aantu ihaya mono we iihuna oku longa omapya gawo nande oga kale gena uunene wu thike peni, ohaya ithana ashike omambakumbaku opo geye ga longe ano taga pulula ga longekidhe nawa evi yo ya wape ya kune mo.

Omiti odho iinima iiwanawa molwashoka ohadhi gandja omizile kaantu, oshowo iikulya kiimuna nokaantu. Omiti odho hadhi longithwa okuhongwa iipilangi mbyoka hayi vulu okundulukwa iinima ngaashi iitafula.

Oondjuhwa ohadhi tekulwa nomalalakano ga yoolokathana. Opu na yamwe mboka haya lalakanene ongeshefa, po opu na mboka haya tekula ashike ya ningila oku ipalutha megumbo. Unene oondjuhwa dhomegumbo ihadhi kala naanaa dha tulwa miikuku ohadhi kala dhe ethiwa tadhi yanga, dho haadhi pewa ngaa iikulya, okashona hoka dha nuninwa. Omuntu e na oshikuku iha lili omukaga.

Uuhuku woku iyengela ihawu zi go omunwe gumwe ihagu itompola ona. Uuna moshikunino nenge mondama yoohi, opo mu kwatwe dheni odhindji nawa omwa pumbwa okulongela kumwe e ta mu yulu oohi dheni nonete tamu kookolola oshita ne tamu ka topola.

Aantu mboka kaa ye na ethimbo lyoku landula oongombe ta yedhi litha. Oha ye dhi tula ashike miigunda mono woo ha yedhi etele iikulya. Oongombe ohadhi kala dha indikwa oku enda mpoka dha hala na ohadhi etelwa ashike iikulya ya gwana nawa nomeya.

Aalongi yuukunino, oha kala yena omiinino ominene, hoka hakopekeko omiinino omishona, dhoka hadhifala pomakota ngiimeno , shino ohashikala omunkalo omupu oku tekela nawa iimeno, yo yivule okukoka tayendelele.

Uuna epungu lya kukuta, ohali kwewa nenge li tsuwe etapu holoka uusila, mboka hawu longithwa okuteleka oshimbombo. Omboga nayo ohayi telekwa opo yi lithwe oshimbombo shoka.

Shotuuu omuntu tatula oombuto dhe mevi ye naye otatulamono ominino dhomeya dhaataakama oshikunino she . Ominino ndhino ohadhi kala dhatsuwa oombululu tadhi kala tadhi tekela manga oshimeno inashi pita sigo sha koko tashi ningi oshinene.

Monena aantu yamwe ohaya vulu okulongitha omashina opo ya tekele iimeno yawo . Ano eshina ndyono ohali kala tali shisha omeya . Nokuli iimeno yawo sho hayeyi kunu ohayi kala ya pitithathanapo omahala opo eshina livule oku endapo itaali yonagula iimeno.

Konima omuntu atekula oohi dhe nawa oha kala ategelela dhikoke ye awape edhikwate ekedhi landithepo. Nomuntu ohayi nduno momeya ee taya kongomo oohi dhoo. Ohaya longitha nee omikalo dhayooloka yamwe ohaya longitha oonete.

Miikunino yiinamwenyo ohamu monika omahala ngoka goo ndambo dho meya, opo iinamwenyo mbuoka yiye yinwe. Ngaashi unene iinamwenyo mbino ohayi gongala konyala pethimbo limwe, unene tuu ndyoka lyo mutenya woko matango , shoya mana okukonga iikulya yawo opo ta yiya okunwa omeya.

Mongashingeyi aantu ihaya mono wee iihuna mokulonga momapya gawo pehala lyokukala yalandulamo nomatemo taya papula ohaya ithana ashike omambakumbaku yo yawape okukuna molwaashoka itovulu okukuna ino pulula evi.

Oohi moompito odhindji ohadhi monika ashike nawa uuna dhuumbilwa iikulya momeya, na una wahala okudhimona nawa kutha ashike iikulya nande iishona etumbile momeya oto mono nkene adhihe tadhi ziko kohi yomeya.

Iilikolomwa ngaashi omahangu, omakunde, oontanga, iilyaalyaaka nomapungu ohayi tulwa nduno mooshako opo yi vule oku ka landithwa po. Mboka yi iyadha yi itumba ohaya tula nduno mooshako opo yape mboka itaaya tema.

Oongombe ndhoka hadhi kandwa omahini ngoka haga ka falwa koositola oonene ga kalandithwe kaakwashigwana , ohadhi kalekwa pomahala pwa yela nawa, opo pukalekwepo uundjolowele woshigwana. Oongombe ndhoka nokuli manga inaadhi kandwa, ohadhi yogwa , dho woo ohadhi kandwa nomashina.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shomokuti shoka shili hashi tilika kiinamwenyo oyindji oshowo kaantu, molwashoka osha nika oshiponga sho ohashi li ashike onyama ihashi li omwidhi. Oshinamwenyo shino una wu uvu tashi pumbu nangoye omutima oguna oku inyenga.

Uuna wahala okumona iiyamakuti oyindji nena owuna okuya pondombe nenge poshilambo mpoka hayi nu pethimbo ndoka hayi ya okunwa. Owuna nduno okupula aatonateli yawo kutya ethimbo lini ndono iinamwenyo yihole okunwa naana opo ashike tovulu oku yimona.

Oongombe odhi li hadhi longithwa oku tselwa piituthi momuthigululwakalo gwAawambo. Pashiwambo opuna iidhila yina sha noongombe kutya, ongombe ndjoka yeluwa ihayi tselwa mohango osho wo ndjoka yondulu inaayi pwedha nayo ihayi tselwa mohango.

Mboka yaana ompya ihaya mono iihuna kondjala, molwashono ohaya talelapo ashike omandiki go malandithilo, hoka haku landithwa iikulya ngaashi omahangu, omakunde nayilwe opo ya kalande yo yaka paluthe aanegumbo yawo.

Konima yokuyungula aantu ohaya kutha yimwe yomiilikolomwa yawo ngaashi omahangu, omakunde, omapungu e taye ga fala komandiki gomalandithilo, opo ya kalandithe yo yamone mo iimaliwa ye ki ikuthe omazigudhe gokulonga oondima.

Aantu yamwe ohaya longitha omiikanka dhoka dhili miikunino yawo. Opo dhi fale omeya handiyaka yoshikunino. Odhili hadhi endelele moku fala omeya. Ashike shampa omeya ga pitilile ota ga vulu oku kungulula ko iimeno koontuni hoka.

Ongalangombe, oshinamwenyo shoka sho mokuti konyala shife iitekulwa namwenyo yomegumbo, ano oongombe. Ashike yo oya yooloka molwaashono, odha faathana ashike, oongalangombe adhihe odha faathana, inadhi fa oongombe dhoka dhina omalwaala ogendji. Dho ongalangombe ihadhi kala paantu.

Uuna wa kwata ohi yoye wa hala wu keyi dhipage wulye nenge wu landithe ndele owu wete kutya oyina oku kala yina omayi, oto vulu oku gathina mo opo wu gashune mo momeya gaka tenduke ga ninge oohi dhilwe, ngoye toyi landitha po nenge wuyi lye po.

Oshikwiila osho oshikulya sha simanekwa kAawambo, shina nokuli oonkondo, unene tu ngele omuntu ena mpo tayi oku hole oku tsa oshikwiila she. Oshikwiila oshiwanawa ooshoka sha ningwa nuusila wompanda, ano mboka wo natango wokehulilo sho omuntu eli poku gogola.

Onkanga oyo oshitekulwa namwenyo shoka aantu oyendji haya kala yena momagumbo gawo yeshiningila nokuli iikuku. Muuyuni wonale oonkanga kakwali hadhi tekulwa odhali ashike oondhila dhomo shiheke. Oondhila dhino ohadhi tendula nawa pethimbo lyomvula molwaashoka ohapu kala pena iipathipathi oyindji.

Omuntu ota vulu okutekula oondjuhwa nelalakano a ka landithe, ota vulu okukala e na eshina ndyoka hali tendula omayi , opo li tendule uuyuhwena owindji ye akala landithe kwaa mboka ya hala.

Komahala gokuushayi ka kuna naana omandhindhiliko ngoka haga ulukile aantu kutya ondjila oya uka peni nenge oyi li peni yimwe yili po ya zamo yuuka pehala lyontumba. Aantu oya eta po nduno omukalo opo ya kale taya thaaneke uukuti wawo pomamanya, opo ya vule oku wilika.

Iimeni yimwe oha yi vulu oku pemba e tayi ganya. Ndele uuna hashiliwa omafo, ohashi ningi oshilulu uuna shapi omutenya shinene, shino ohasheeta nduno iimeno mbino yikale tayikunwa momuzile opo ye ete eteyo ewanawa.

Oonkantse odhindji nonando iilya ya pwila kuuhutu, kadhi hole oku itonya, anuwa otadhi kuluputuka unene, onkene oyendji oye hole oku ipyakidhila niikunino yawo. Oto adha nduno omukulupe ta kunu iimeno ye muupokopoko nenge muunayilona ye ta landitha kwaa mboka ya hala oku ka tsika.

Onkoshi oshinamwenyo shomokuti shoka sha nika oshiponga, ihashi li omwiidhi shono tashi ulike kutya ohashi dhipaga nokulya onyama yiinamwenyo iikwawo, shino osha eta nduno opo oshinamwenyo shino shi kale keEtosha nenge koshukunino shiinamwenyo, opo shaaha ipume mumwe naantu.

Onduli oshinamwenyo shomokuti shoka shina othingo onde. Shino oshe eta nduno oshinamwenyo shika opo shikale tashili koondungu dhomiti hu itaku adhika kiinamwenyo iikwawo nonando iikulya oyikale tayi nyanganyangwa sho oshina ookuhupa nawa oshoka oonduli ashike tadhi adha puule.

Oondjamba ohadhi ende ohadhi ende nuusita nongele otadhiyi dhikanwe ohadhi ende pamwe. Uuna wa adha ondjamba yili oyo awike kala wushi kutya ndjoka ondjamba yolupangi noyili yanika oshiponga okuhedha popepi nayo.

Komambakumbaku ohaku kogekwa omatemo ga yoolokathana shi ikwatelela kutya mbakumbaku otaka longa pehala lyili ngiini, uuna taka longa poluma otaku tulwa tuu omatemo ngoka gopoluma, opo a vule oku tatula omamanya nawa.

Nonando aantu oyendji mongaashingeyi otaya longitha omambakumbaku momapya gawo. Embakumbaku olina uuwinayi molwaashoka omatemo gawo ogaya muule shinene taga eta uushosho wuye kokule shinene nevi otali kala lyahwehwuka ano talipu iimongwa mbala.

Oto vulu oku longitha iipilangi, wu etepo iilyatelo yoye yokombanda yomeya, uuna wuna uukunino woye woohi mokati kondombe. Shino otashi kala oshiwanawa kungoye opo waa kale tolyata momeya ngoye toka faalela nawa oohi dhoye iikulya.

Newewe oshinamwenyo shomegumbo, ano hashi tekulwa. Oshi hole oludhi lwasho. Uuna wa yi koshigunda shiikombo oludhi aluhe owu na oku lu adha pehala limwe. Po opo pwaza oshitumbula okakombo noludhi.

Aantu yamwe oyena iikunino haya kunumo oonyanga. Oonyanga oshimeno shoka hashi tulako etindi lyo olyo nduno hali liwa. Etindi ndino ohali longithwa iinima oyindji ngaashi okutowaleka momihoka oshowoo yamwe ohaya dhi li oombihu, unene tuu ngele ye niwe komikolo.

Iikwamboga mbyoka omafo gawo ogo haga liwa, inayi pumbwa okudhengwa kombepo oyindji , oshowo koonte odhindji dhetango , molwaashoka omafo ota ga ningi ga gagale ndele taga ka kala omalulu sho aantu taye ga li. Shino hashi etitha aantu ya kale itaya landa nawa iikunomwa mbyoka.

Ombwa yo momeya oshinamwenyo shoka hashi adhika mefuta, noludji opo wuyi mone uuna ashike ngele weyaadha yeya komukunkulo gwefuta yeya oku ontela okayantenya. Oshipa shoshinamwenyo shino oshi holike oshoka, ohashi longithwa oku ninga omapaya nosho wo uugondo wo kiikesho.

Uuna wuna ehala lyoye lyambugala ano kalina omiti otovulu okukakonga uumeno kwaamboka haya landitha uumeno wamena nale ndele toya wutsike pehala lyoye nuuna nduni watsiki otokala towusile oshimpwiyu opo hwaase molwashoka ohawu tsama nuudhigu.

Oondjuhwa ndhoka dha tekulilwa okuvala omayi, ohadhi pewa iikulya, mbyoka hayi eta opo dhivale omayi ogendji muule wethimbo efupi.

Ngoye owuli wahala okutameka okusila oohi oshimpwuyu ndele kuna ondombe? Oto vulu oku eta po okandombe koye ngoye mwene, yofulu ashike elambo ndele totulamo othayila ndjoka yaana nande ombululu yasha opo omeya kaga pitemo, nokonima oto tulamo ashike omeya noohi dhoye.

Omuntu kehe ota vulu oku kala nofaalama ta tekula iinamwenyo mbyoka hayi vulu oku kalithwa pomahala ga gamenwa kepangelo, shi wuna okuninga oku kutha ashike ombaapila ndjoka tayi kwashilipaleke, opo wo wu gane kutya oto ka tekula iinamwenyo mbyoka pauyuuki na ito keyi monitha oshiponga.

Pomahala ngaashi puupale mpoka hapu adhikwa pwa kunwa omwiidhi , ohapu longithwa nduno okashina opo ka thikithe pamwe nawa okangwena hoka, opo ehala li kale tali monika nawa.

Oshili sha nika oshiponga, oku kwata ohi yina omwenyo noonyala, molwaashoka ohi ohayi inyenge, shampa tu yi inyenge ndele nani oweyi kwata nayi, otayi vulu oku kuteta nomakwega gayo, notayi ku monitha oshiponga.

Oondjamba noonduli iinamawenyo yomokuti mbyoka yili ashike hayi li ashike iihwa nomwiidhi. Iinamwenyo mbino oyili iinambili ka kele uuna we yi hindi oto imonikila.

Uuna wuna okandama koye totekula oohi, owuna okusa oshipwiyu, opo wu kale to dhipe iikulya, molwaashoka ngaaka owafa we dhi edhilila na owedhi ngambeka dhika yange , ngaashi dha hala.

Oshilandopangelo shaNamibia ohashi monika nawa. Oto adhamo omatungo ogendji galondathana gamwe gomugo. Omuna wo oopate dhoka tadhi vulu okukukanitha uunene tu ngele inohingamo nale nenge ono endamo nale.

Mongashingeyi ehala nande olyi kale enene olina ashike kulongwa etali pu pokathimbo. Mopaife uuna aantu taya tete omwiidhi mehala ihaya longitha we omamwitho nomatemo ihe ohaya longitha embakumbaku ndyoka tali nana eshina

Opuna aantu mboka ya simaneka oku longa iikunino yawo koonyala haya kutha omatemo ndele etaya yi yaka longe, ohaya longo nduno moondjambi opo ya wape ya mane mbala. Aantu yamwe kaye hole oku longitha omashina, molwaashoka anuwa ohaga kweheke evi go ohaga yonagula wo iimeno.

MOshiwambo, konima yuulalelo aantu ohaya hungile, opo yi ilonge oonkuluhedhi dhoshitunda. Monena sho aantu yeli momagumbo gomoondolopa, shika inashi sa po, oyeli wo natango haya tema omililo pondje yomagumbo gawo, opo ya hungile pamwe naanegumbo yawo.

Ombuga oyo ehala ndjoka lyakukuta molwaashoka ihali mono omuloka gwagwana, niimeno mbyoka hayi adhikamo ohayi hupu shokadhila. Oyina omafo omashona ganingila opo kayii kanithe omeya ogendji okupitila sho tayi nanwa ketango.

Mongashingeyi aantu ihaya mono wee iishuna nokukala yalandula oshikunino ashihe nenge epya alihe taya papula nenge taya pulula niipululo yoongombe noondongi ohaya ithana ashike omambakumbaku ndele ee tali longo esiku limwe.

Onkalo yombepo ohayi eta omamanya ga tende, go taga ende taga kumuka. Shino ohashi etwa kuupyu, ano uupyu otawu eta omamanya ga tatuke, oshowo ombepo nomeya, ano omeya sho taga kunguluka momamanya ngeye, omamanya otaga ende taga zi kumwe.

Oodhila iinamwenyo yomoshiheke. Ano ohayi adhika moshiheke. Olundji oyi hole oku tungila omagumbo gawo nenge uuhadhila komiiti. Una nduno okwenye kweya oodhila dhino ohadhi mono iihuna. Molwashoka omiiti dhoka hadhi dhi gamene kaadhi monike kiilikama ohadhi yagumuka omafo.

Oombaka oondhila dhomomeya nokuli oshipa shadho oshowo omafufu gadho oga ningilwa owina gafa gena omagadhi opo dhivule okukala momeya, oshowo ominwe dhawo odha kwatathana opo dhivule okuthanga omeya. Uuna ihayi mono omeya otayi vulu okusa komagadhi.

Uuna wuna oshikunino shoye, owuna okukala wakoneka kutya iimeno ohayi fudha, yo oya pumbwa okukala tayi li iikulya yagwana, opo iimeno yoye yivudhe nombili, yo yi topolelathane iikulya nawa, oya pumbwa okukunwa yatopoka pokati kawo puna ehala lyaandjuka nawa.

Omuntu owapumbwa oku kala wuna uukunino owundji moka to tekula oohi dhoye . Molwaashoka uuna oka kunino kamwe ka kwatwa komukithi ito kanitha oshindji . Oshoka uukunino wumwe opo wuli na oto vulu oku kwatamo oohi wuka landithe.

Iingulu, Iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu momagumbo, Oshingulu oshapumba okukala shina oshigunda shasho, Opo shakale momapandanda tashi yonangula iinima yaantu, Koshigunda hono oshapumbwa okukala tashi pelwako omeya oshowo iikulya yo yikoke nawa etayi tana.

Opena aantu yamwe mboka haakunu oongala dhomwenyo ndhoka uuna shampa dhaadha dhatulako noongala oombwanawa ohaye dhi fala komahangano ngoka haga pakele nawa oongala etaga landitha. Aantu uuna yahala okugandja oongala kaaholike yawo ohaakalanda oongala ndho.

Oohi ohadhi vala omayi ogendji noonkondo. Uuna to kwata ohi yoye wu keyi dhipage wuyi lyepo, oshiwanawa wuyi thine yi ze omayi, ngoye toga shuna momeya, pehala lyokuga hepeka toga ekelehi, molwaashoka omayi ngoka ohaga vulu ashike oku tendulwa, e taga ningi oohi.

Konima aantu yu ungathana opo ya kwatele mumwe oohi dhawo shampa yakwo odhindji ohaya topola nduno kehe gumwe tazipo noshipandi she ,tatala nduno kutya otekeshi longitha momukalo guli ngiini ongele pamwe otakalya nenge aka landithe.

Uuna tolongo moshikunino shoye owa pumbwa okukala wazala iikutu mbyoka tayi ku gamene, molwaashoka thimbo limwe oto longo nomiti dhiimeno, ndhoka dhili dhanika oshiponga koshipa shoye, unene tuu komeho.

Omulongi gwoshikunino gwa shili, owa pumbwa oku kala to endaenda noshikunino shoye opo wu tale nkene iimeno yoye tayi koko. Shino oshiwanawa molwaashoka iimeno ohayi vulu oku kwatwa komikithi eta uupuka. Uuna ho ende mo, oto vulu okushi ndhindhilika nuupu.

Oondjuhwa odhili pamaludhi ga yooloka nanakumuna oye mwene hatokola kutya ye ota lalakanene shike. Uuna talalakanene oondjuhwa dhonyama nena okuna okulanda dhoka ontokele opo dhi koke mbala dho dhi pe oshizemo oshiwanawa niikulya wo otaka landa mbyoka tayi ko keke dhonyama .

Ondjamba ohayi longithwa omukati gawo mokulonga iinima oyindji ngaashi, uuna yu uvite uupyu nenge yiwete yakaka ohayi vulu okukutha omeya nomukati ndele etayi ipombele. Omukati ngono ohayi gulongitha woo okukutha omwiidhi nenge iikulya yitule kokana.

Oshikunino shomboga yuushimba, oshi li shina iilonga oyindji. Omuntu owa pumbwa oku kala to endemo ethimbo nethimbo opo wu konaakone nawa nkene tashi koko, ngoye to dhipaga wo uupuka uuna sha kwatwa. To kala nduno ti shi pe omeya ga gwana nawa, oshimeno oshi hole omeya.

Ohi yimwe ohayi vulu okuvala omayi omayovi shino otashi eta nduno opo oohi dhi tane mbala sho osho wu wete aantu oyendji yehole okumuna noohi molwashoka ohadhi tana mbala nokugandja iikulya koshigwana.

Mwene gwondome moka muna oohi uuna ahala mo oohi dhe, oha vulu okugandja iilonga kaanamukunda, sho ta ithana mboka yaana iilonga ye ye yakwate oohi, ohe yape nduno olupandu sho yalongo.

Aantu mongashingeyi ihaya mono we iihuna yokukala ya landula edhiya nenge ehala ndoka lina omwiidhi taya katula. mongaashingeyi ohaya longitha ashike omashina goku teta omwiidhi.

Momeya moka tamu tekulilwa oohi otamu vulu okuya iiyagaya noombahiteli, omeya ngano ogena nduno oku opalekwa, opo wu kaleke oohi dhoye muundjolowele wu yande dhi kwatwe koshivu.

Ondunda ndjoka yakumbwa nomwiidhi ohayi kala ombwaanawa molwashoka uuna kwapupyala shinene omwiidhi ihagu pupyala unene ngaashi iipeleki mbyoka tayi longithwa kaananena. Mboka yena oondunda dhawo dhoshiwambo sigo okonena oyeli yuuvite ombili uuna uupyu weya.

Pomahala ngoka gokoondundu opoo mbinga ashike dhimwe opo puuwanawa noku endela. Shino osheeta nduno pombinga mpoka hapu endelwa olundji pu mbongoke eta pu kala pwa vuguka, molwaashoka ohapu endwa ethimbo nethimbo.

Shampa omigongo dha kuka Aawambo ohaya gongala, opo ya ka dhane oshituthi shomagongo noshituthi shino ohashi dhanwa, opo aantu ya vule oku tameka iihokolola yopamuthigululwakalo, molwaashoka pethimbo lyomagongo iihokolola ohayi kala ya kankamekwa manga.

Mongaashingeyi opuna okashina hoka kalongwa kokupulula mevi kokoonyala, opo aantu yawape okukunapo uuna evi lyeelekana nawa. Oke li haka endelele shili, ashike ohaka thigi omuntu aloloka molwaashoka okuna okulongitha wo oonkondo .

Oombaka odho oondhila dhoka hadhi vulu oku tekulwa momagumbo ngashi oondjuhwa, omayi gadho ohaga okuliwa oshowo onyama yadho ontoye ohayi liwa. Ohadhi pewa iikulya ngashi nana oondjuhwa, una omuntu tedhi tekula okwa pumbwa oku kala ena ondombe yomeya yili popepi dhikale tadhi kayoga.

Manga ino longitha epya lyoye kembakumbaku owuna okutala evi lyoye olili ngiini. Uuna oluma lili popepi nena owuna oku ithana embakumbaku ndoka taluvulu oku tatula oluma opo ashike to longelwa nawa ngele haaho oto ki ithana embakumbaku italivulumo mevi lyoye ndele to vunyagulilwa owala.

Nonando iimeno yapumbwa oonte dhetango opo yikoke nawa, haayihe yapumbwa oonte dhetango odhindji. Shino oshe eta nduno aantu opo yakale yena oothayila, opo ya siikile iimeno yaapye komutenya, yo kaayi dhengwe wo kombepo oyindji.

Aantu mboka haya longitha omambakumbaku ohaya vulu oku longa ethimbo kehe kutya nee omoshanga shomutenya, shino osha eta nduno opo omambakumbaku ga tulwe uutala, opo aantu mboka ya kale ya gamenwa komutenya, nuuna taya longo pethimbo lyomvula otaya kala ya gamenwa wo.

Shampa waka talela po kehala lyoshikunino shiinamwenyo ndele owahala oku tala iinamwenyo oyindji lela inda pondambo yomeya, opo wu kale wa tega sho tayi ya okunwa, shono otashi ku etele opo wu mone oyindji shi vulithe ngele oweke yi konga.

Okaandje oshinamwenyo shoka shi ishi sha kotoka. Oshinamwenyo shino ohashi li ashike onyama. Unene ohashi dhipaga iishona ngaashi, iikombo noonzi nuulimba.

Ayiilongi kiiputudhilo ohaya vulu oku kala yenasha eilongo lyokutekula iinamwenyo ngaashi oohi, shino ohashi eta nduno opo ya talele po omahala ngoka taku muninwa oohi, opo ya ka mone uuyelele shi nasha neilongo lyawo.

Oondhila odhili pamaludhi gayoolokathana. Opuna ndhoka hadhi li onyama, na unene ohadhi adhika komahala hoka kuna omeya, ngaashi komilonga, oshowo komafuta. Ohadhi kala nduno dhili komunkulo, dha tegelela ohi ndjoka tayi hedha popepi nadho.

Oshikunino shoohi oshinima oshiwanawa, molwaashoka oohi ohadhi tana mbala, tadhi kupe oshizemo oshiwanawa, mono tovulu okulanditha dholumuno kwaamboka yahala okutota oongeshefa nenge mboka taya kalya.

Omapungu ngele inaga mona omuloka guli nawa ohaga ganya ano ihaga tulakowe ohaga si owala. Shino otashi etele nduno mwene goshikunino akanithe oshindji molwashoka oombuto esiku limwe okwali edhi landa nenge uuhoho mboka alongitha okwali ewu landa ndele inamona mo sha.

Oshikombo osho oshitekulwa namenyo, shoka hashitekulilwa molwa onyama yasho, molwashono una shasi megumbo ohashikuthapo omukaga iikombo otayivulu wo okulandithwapo tashivulu okulandithwa oshinene shikadhipangwe nenge maka oshishona sholumuno.

Dhimwe dhomoohi dhoka hadhi tekulwa ihadhi liwa noyendji ohaya kala ashike yedhina molwa uuwanawa ohadhi adhika unene pomahala ngoka gomatalelepo opo dhihile mboka inayedhi mona nale yo shota yedhi tala taya futu.

Popepi nuundombe mboka wandulukwa po womeya moka aantu haya kadhana nenge haya kambwinda ohapu kala wo puna uutala womizile mboka hawu kala wuna iipundi meni lyawo opo uuna omuntu avulwa okuyoga ota ka vululukwa po momuzile mo, eli koshipundi.

Oondombe odhili pamaludhi gaali, opena dhopaushitwe, po opena ndhoka hadhi ndungikwa po kaantu yo yene. Ndhoka hadhi etwa po kaantu ohadhi kala dhalongekidhwa nawa, dha ningilwa mu kale tamu yogwa kaantu, uunene tuu pethimbo lyokwenye sho ha kukala kuna uupyu.

Iimeno mbyoka hayi taandele ngaashi omatama oyi hole oku tuli lwapo iiti popepi nayo. Opo yi yambidhidhe yi wape oku londa. Una sha londa oha shi vulu oku tulako iilikolomwa oyindji. Shi vulithe una she ethiwa sha ninga ehwata.

Iikwamboga oyindji omafo gayo ogo gaha liwa nuuna nduno omafo ngono ga dhengwa komutenya no kombepo oyindji ohaga kala kagena omulyo omuwanawa, onkene omulongi gwoshikunino okuna okusa oshimpwiyu opo a kale a gamena iimeno ye ,ye a mone eteyo ewanawa.

Okandombo oshiyimati shoka hashi kunwa kaanafalama oyendji, nuuna nduno wa adha inashi pya ohaka kala oka zizi, ka nika uuludhe, sho taka ende taka pi, ohaka tameke taka pembe kuuka kuushunga.

Omeya moka muna oohi oga pumbwa okukala taga silwa oshipwiyu taga tulwa omiti ethimbo nethimbo opo kudhipagwe oombahiteli ndhoka tadhi vulu okukala momeya. Omeya ohaga kala nduno gena edhingoloko taga yi moka pokopoko nenge mokandoloma moka muna omuti go taga shuna mondama.

Iimeno ohayi monikitha nawa ehala. Aantu yamwe ohaya kunu iimeno pomahala gawo nonando ihayi tula ko sha shokulya, shawo oya hala owala yi kale tayi monika nawa . Ohayi eta wo pehala mpoka pu kale pu na ombepo ombwaanawa. Omiti ohadhi vulu okutetwa iiti e tayi tulwa pamwe yi ninge etala lyomuzile.

Ongolo oshiyamakuti shoka shomezimo lyoondoongi noonkambe ashike sho osha yooloka kwaambyoka iyali molwaashoka ohashi kala ashike moshiheke sho ihashi kala popepi naantu nokuli uuna shamono omuntu ohashi vulu okukukuma ndele tashi fadhukapo.

Kahadhagumbo oshitekulwanamwenyo shoka shi holike kaantu oyendji, unene tuu mboka ye na ashike oondjuhwa dhawo momagumbo itaya munine oku dhi landitha. Ohaya kala ye dhi etha, opo dhi yange melalangali, tadhi yanga ngaashi dha hala yo haye dhi pe wo okashona hoka ye dhi nine.

Ngele ototala Nawa kapena ngoka hamon esiku ondundu tayingu omamanya, ashike pawushili wowene ondundu kehe mesiku ohayi kanitha omamanya ngawo, ngono hangetwa konkalo yombepo ngashi una ombepo tayipepe, una omeya tanga kunguluka kondundu hoka oshowo uupyu.

Opena aantu yamwe inaaya mona nale oohi dhina omwenyo tadhi inyenge. Shino osha eta nduno opo yakale tayayi komahala hoka hakutekulwa oohi yakatale nkene tadhi inyenge ethimbo inaadhi sa. Shino oshili woo hashi ya fala komahala hoka haku munwa oohi ndhoka ihaadhi liwa.

Oshini, ehala mpoka hapu tsilwa iilya momagumbo gAawambo. Oshini oha shikala nduno ekota lyomuti lyahokwa nawa ndele eta gu ningi omututu, ndele omihi nadho oha dhi hongwa miiti. Oha pukala wo puna oluhwati ndoka ha lu kombo polupanda ndoka ha lu kala lwakolongwa neloya lyoshaanda nenge lyoshiko.

Konima yokuyungula aakulukadhi naakadhona ohaya kutha oontungwa, opo ya yelemo olungu osho wo one momahangu ya wape ya ka pungule nenge ya ka longekidhe iikulya. Omuntu oha yele nduno a pilamena hu ta ku zi ombepo, yo ombepo tayi faalele hu ya uka.

Oondundu odhi ivule, opuna dhimwe to dhi adha kwamena iihwa eta yi kala ashike yaziza nawa, po opena ndhoka emanyana nkene lyilipo, ita puvulu okupita oshihwa, ano ita pumene sha.

Onduli oshinamwenyo shoka oshile shina othingo onde shaningila opo shi vule oku adha koondungu dhomiti kuule. Shino osha eta nduno yihupe nawa molwashoka nonando iihwa yopopepi mbyoka hayi liwa kiinamwenyo iikwawo oya pwa po yo otayi hupu nawa molwashoka yo otayi li pombanda.

Kaandje okalikama hoka haka adhika moshiheke, moompito odhindji oshinamwenyo shino, ohashi yanga unene uusiku nonando ohashi yanga ngaa omutenya. Oshinamwenyo shino ohashi li ashike onyama. Ohashi tokeke aanafaalama nenge aaniimuna mboka yena iimuna ngaashi iikombo noonzi.

Ongolo oyo oshiyamakuti shoka hashi adhika moshiheke, mopaife ohashi adhika wo komahala ngoka ga gamenwa ngaashi mEtosha. Oshinamwenyo shika osha gamenwa molwaashoka onyama yasho ohayi liwa , ye omaluudhe ke hole shoka tashi liwa oteshi fala konakupila mbala.

Ngele owuna oshikaha oshiwanawa ano ho meneke nawa otovulu okukuna oonkenya dhoye muunayilona uuna uumeno wamene ngoye towu landithapo nduno kwaamboka ihaya meneke naana opo yakatsike komahala gawo, sho taya landa ngawo oho mono nduno iimaliwa.

Oonkambe odho iinamwenyo mbyoka hayi longithwa onga iiyenditho oku kayilwa kaantu oshowo oku tentekwa omitsalo dhaantu yi fale komahala ga yoolokathana. Onkambe ohayi liwa uuna yasa, omushila gwawo ohagu longithwa poohango.

Momakuti hoka haku ka talelwa po kaantu oyendji ohaku adhika omahala gomayakulilo mono aantu haya vulu okulala, po pomahala mpono ohapu vulu okukala pu na uundombe mpoka aantu haya ka yoga. Ohapu kala nduno pwa longekidhwa nawa opo pu nane aantu.

Manga inokuna iimeno yoye longekidha tango ehala lyoye mpoka to lalakanene okukuna. Mehala lyoye tulamo ominino dhomeya ndhoka to katsa oombululu opo iimeno yikale tayi tekelwa kominino ndhoka ,ngoye evi lyoye toli tula uuhoho opo iimeno yi koke nawa.

Opena oondhila ndhoka hadhili ashike onyama. Oondhila ndhika olundji oha dhi adhika popepi nomeya moka muna omafuma noohi. Uuna dhi itsu iinamwenyo mbika omafuma noohi, oha dhi yi yakulamo ndele eta dhi kalya.

Oniime oyo oshiyamakuti shoka hashi adhika mofuka, mongashi ngeyi Iinamwenyo sho yili yagamenwa nasho wo oshakalekwa moshikunino shinamwenyo, odhili pomaludhi gaali, ndhoka onkiintu odhina omafufu okashona ngowala nokomutse kakuna omandjangwilili ongendji ashike ndjoka ondumetu oyina omandjafufu komutse.

Omiti ohadhi vulu woo oku longithwa onga oongudhi ndhoka hadhi adhika momahala ngoka ga etwapo pashinanena. Ano moondunda ndhoka dha dhengelwa niitenda ashike ohamutulwa ashike oongudhi ndhoka . Elalakano oku monikitha ashike ehala nawa.

Uuna wuhole oku kuna iimeno, ashike kuna ohokwe yoshikunino oto vulu okukuna uumeno mboka e tawu kala wuli mooshako nenge moonayilona moka wakokele, ngoye towu landithapo kwaamboka yahala oku katameka iikunino yawo.

Omiti odhili dhasimana monkalamwenyo yaantu ayehe ,molwaashoka uuna wu uvite wavulwa otovulu ashike okuya momuti gwontumba ndele eto thuwapo. Oyendji nokuli oyehole oku tulamo iipundi niitafula momiti opo mu vululukilwe . Ombepo woo ndjoka hayi fudhikwamo kaantu ohayi zi kiimeno

Ominkanka ndhoka aantu haya fulu opo mu kunguluke omeya ga thike kohi yiimeno ayihe . Odhili ashike omiwaanawa uuna omeya kaageshi ogendji , uuna ga ningi ogendji omeya ngono otaga vulu okunkungululapo evi ndoka lya kwata omidhi .

Mokuti oha mu adhika oshinamwenyo shoka shafa ondoongi, ashike oshayooloka kokule, molwaashoka oyi na ashike olwaala lumwe. Adhihe odhafaathana, inadhifa oondoongi ndhi dhina omalwaala ogendji, puna dhimwe oonduudhe noondhile, yo adhihe ohadhikala ashike oondudhe, dhina omakonda omaluudhe nomatokele.

Miimeno yoye moshikunino ino pumbwa okuyi ku na pethimbo limwe, molwashoka otayi ka kala ya adha okuliwa pethimbo limwe. Shika otashi eta wu ka kale to nyengwa okuyi landitha nenge okulya ngoye to yi hepitha. Oyi hole yimwe sho tayi teywa yimwe opo tayi eta ko niikwawo opo tayi kunwa.

Uunkulungu omuntu ewuna. Omuntu ngoka ha hongo omiiti opo etepo iitafula niipundi. Oha nyola kowo kiitafula ngele a pulwa eshi ninge. Nokuli oha nyola ko noshinima oshipyu tashi fike opo oondanda dhi tonate.

Uuna wahala oondjuhwa dhoye dhivale omayi ongendji ashike Kuna oshimaliwa shangwana nawa shokulanda iikulya mbyoka oshoka oyina ondilo, otovulu okukuna omanuwa ngoye nuna ngakoko tongatatulile oondjuhwa dhoye, otanga dhomanuwa odhili iikulya iwanawa hayi eta oondjuhwa dhivale tadhendelele.

Oondjuhwa ohadhi tekulilwa omalalakano gayoolokathana mwene gwadho oyemwene ena okukala eshi kutyaa ye otalalakanene okumona mo shike. Gumwe otalalakanene okumona mo omayi onkene okuna okukonga oondjuhwa dhokaa dhokuvala omayi yetedhipe iikulya yokweeta omayi ogendji.

Oshigandhi oshipungulilwa moka aantu unene aawambo haya pungula iilya yawo uuna yazi polupale. Moshigandhi ihamu talika kokanona okashona molwaashoka otaka ningi ka lile ondjala uuna ka mono kutya ka muna sha.

Omikanka ohadhi longithwa kaalongi uunene oyendji , opo dhi fale omeya okuza pehala limwe okufala kehala hwiyaka. Odhili hadhi endelele moku andjakaneka omeya moshikunino ashihe. Ashike odhili omiwinayi molwaashoka otadhi vulu okukungulula po evi koontuni lyoka lya kwata iimeno.

Oombaka oondhila dhomomeya, ndhoka hadhi tekulwa wo. Uuna to tekula oombaka dhoye owa pumbwa okudhi kaleka dhi na oshikuku sha yela omo to dhi edhilile. Moshikuku owa pumbwa wo okutula mo okandombe komeya, oshoka uuna itaadhi mono omeya ga gwana otadhi vulu okusa komagadhi.

Ondjila ili komunkulofuta oyili yanika oshiponga, oshiwanawa nokuli manga inoya molweendo lwokulongitha ondjila ndjono wutlae nenge wapulakene onkalo yombepo yesiku ndoka kutya efuta ndono otali kakala lya pindjala ethimbo peni molwaashoka uuna we endepo lyapindjala otali vulu okuku faalela

Komahala gomamanya ohaku adhika iimeno, mbyoka yi na uukwatya tawu vulu oku opalela ko, ngaashi omuti omunene ngoka guna ekota niitayi iinene, gwaningila okupungula omeya.

Welwitchia Milabel osho oshimeno shoka hashaadhika mombunga yaNamibia. Oshimeno shino oshili etumba moNamibia oshoka ohashaadhika koshihako dhoshilongo, ohashi vulu okukala kombanda yevi oomvula odhindji.

Mombuga oha mukala mwakukuta, mo omwayela, ngele toyimo owa pumbwa oku kala wuna iikutu mbyoka ta yi kugamene komutenya, oshoka oto zimo wamonenamo iihuna. Kamuna omizile, omuna ashike iihwa to adha yasa nomamanya ogendji.

Nonando oyendji ya talako kutya omwiidhi ohagu longithwa okukumba oondunda kaakulu yonale, naanena oyeli natango taya longitha oomwiidhi sho haya kumbu oondunda dhawo eta ye dhitula omakuma. Ohashi eta nduno oondunda dhikale tadhi monika nawa mo ohamu kala mwatalala nawa mo iha mukala uupyu owundji.

Komahala hoka haku talelwapo kaantu oyendji, oha kukala kwalogekidhwa owina, twadha pwatulwa iitafula niipundi opo aantu ya vule okuka vululikilwapo. Aantu ohaya vulu oku tokelwapo pomahala mpoka, omolwashoka hapu tulwa wo olamba dhiminikila ngele omilema dheya.

Konyala oshinima kehe oshina omutondi gwasho, oohi nadho odhina aatondi ano odhila dhoka hadhi vulu oku dhiyakulamo momeya opo dhilye onyama. Nuuna nduno wuna oohi dhoye dhono, owa pumbwa onete opo wukale watula kombanda yomeya wugamene oohi dhoye.

Moshilongo omuna oongeshefa dhayoolokathana opena mboka ya tunga oondunda dhomangeshefelo ano haya gandja omalukalwa gopokathimbo kaayenda nandjila sikulimwe opo teya mo lotango mondolopa moka nenge a tokelwa ngaa ketango.

Oofambulika ohadhi ndulukapo iinima oyindji okuziilila miiyimati ngaashi: otaya vulu oku etapo omeya giiyimati ngoka ha ga katulwa muupakete nomuundini etagalandithwa moositola, yimwe yomiiyimati mbyoka hayi landithwa ongaashi omayapula.

Ondunda yOshiwambo ohayi kumbwa nomwiidhi ngoka hagu muwa meputa nenge moshana. Omwiidhi ngono ohagu tulwa ko nduno nawa tagu mangelwa ko nomihuya nenge noongodhi opo gwaagweko kombepo. Ohayi kumbwa nduno nawa opo yaalokwe. Komutse gwondunda ohaku tulwa oshiti opo kwaalambele oondhila noondjuhwa.

Uuna to munu oondjuhwa dhoye nelalakano dhi vale omayi wu wape wukalandithe nenge kalye owa pumbwa wo wudhukaleke pokuma puli nawa opo omayi ngoka sho taga valwa kaaga idhenge ndele nagiidhenge ponima mpoka itaa ga vulu okutatuka.

Ondjamba osho oshinamwenyo oshinenenene shoka hashi adhika mokuti oshowo momahala ngono ga gamenwa ngaashi mEtosha . Ondjamba oyina oshipa oshikukutu . Oyina omatende ngoka hayi enditha yo ohayi longitha omunkanti gwawo iilonga oyindji ngaashi okulya nenge okunwa omeya .

Omayi goohi shampa gatenduka ohaga ningi iivolovolo, mbyoka hayi ende ngaa tayi koko sigo yaningi oohi oonene. Omuntu gumwe otavulu okulanda ethimbo yili iivolovolo, teyi tula nando omeyemele opo yi kokele mo manga talongekidha ondombe moka te ke dhitula.

Onkalo yombepo ohayi eta omamanya nenge oondundu dhikanithe omamanya ogendji . Nonando ihaga guko poshikando nenge yi monike sho tayi kumuka . Shono ohashi etwa nduno kuupyu , komvula oshowo kombepo .

Okutekela oku li momaludhi ogendji namwene goshikunino oye ha tokola kutya ye iimeno ye okwa hala eyi tekele ngiini. Yamwe oye na ominino ndhoka dha enda mombanda dha taakana noshikunino ashihe. Shampa nduno kwa patululwa dho tadhi shashamine nokugandja omeya.

Kafute kanenganga onime hayi otha omakagadhi manga omukadhi takweka. Aakwananime ano aantu mboka ha menkula onime osho ha iitanga ngaaka. Moshiwambo omuna omazimo ngoka haga itangele iinamwenyo .

Monale, aawambo oya li ya ninga omagumbo gawo niiti, taya kumbu oondunda dhawo nomwiidhi. Shino oshali oshiwanawa molwaashoka shoka kaya li haya pititha iimaliwa moku eta po omagumbo gawo. Omwiidhi oya li haye ke gumwa komalundu nomiti oya li haye dhi tete moshiheke.

Uuna to kunu iimeno yoye moshikunino oya pumbwa oku kala yapitithithana po omahala, opo yi vule oku fudha nawa yaalyaathane othina, moondjila ombwaanawa molwaashoka omo to kala to ende uuna toyi pehala nehala moshikunino shoye.

Oshikunino shoma banana oshili oshinima oshiwaanawa okukala nasho molwaashoka omuti gumwe goma banana ohagu tulako iiyimati oyindji. Shono tasheetele omuntu iiyemo, omabanana ogeholike na ohagalandwa nawa. Otovulu okulanditha nokuli koositola oonene ndele tomono iiyemo oyindji.

Uuna wuna ehala lyoye hali talelwa po kaantu oyendji nenge wuli popepi nehala lyomatalelepo, oto vulu oku tunga okandama koye komeya, opoaantu ya kale ha yeya oku yoga, yamwe ota ye ya okwiilonga, yo yamwe oye shishi nale, ta ye ya ashike yi ikuthe uupyu.

Uuna aantu taya ka talelapo komahala ohaya kala yena iipundi yawo ya ningila ya ka kuuntumbepo uuna ya loloka. Ohaya kala nduno yena iikunwa yawo oshowo oonyama dhawo ndhoka haya ka yotha etaya li yi iyuvithe ombili.

Aalongi yiikunino oyindji, pehala lyokukala taya mono iihuna kokutekela, ohaya kutha ominino ndhoka hjaya taakanitha miikunino yawo. Ohaya tsu nduno ominino oombululu, sho tuu ta tsu po ombululu ye ota kunu po ombuto niimeno mbyono ohayi mene naanaa melandulathano ya landula omunino ngoka.

Aanageshefa opuna mboka haya munu oondjuhwa nohaya kala yena uuyuhwena mboka hawu tendulwa komashina ano omayi ihaga langelwa koondjuhwa, nomayi ngaka ohaga tenduka konyala agehe taga eta omuntu akale ena uuyuhwena owundji. Uuna uuyuhwa woye inaawu mona omulandi mbala owa pumbwa oku wu topola eto wu tula muukuku wa yoolokathana, opo waalya thane othina.

Oongombe ohadhi munwa nomalalakano gayoolokathana. Yamwe ohaye dhi munu taya lalakanene oku monamo omahini ngoka haga kahikwa ko kuze wo omagadhi. Uuna nduno mwene goongombe talalakanene omahini oongombe dhe okuna oku kala tedhi pe iilulya yagwana nawa, yo tayi eta wo omahini ogendji.

Iikulya yoondjuhwa nayo oyi ili le molwashoka oondjuhwa nadho ohadhi tekulwa nomalalakano gayooloka. Uuna nduno to tekula oondjuhwa dhiku pe omayi ogendji owuna okusa oshimpwiyu kutya owakonga iikulya mbyoka tayi eta oondjuhwa dhivale omayi ogendji.

Kaandje oshiyamakuti shoka hashi adhika moshiheke. Oshinamwenyo shino ohashi li ashike onyama ano oshahupila mokulya onyama yiinamwenyo iikwawo. Ohashi dhipaga iinamwenyo iishona ngaashi, iikombo, oondjuhwa osho wo oonzi.

Opu na okashina kokoo nyala hoka aanamapya oyendji haya longitha, unene tuu ngele omuntu kena oshi kunino oshinene, oko ashike ha longitha oku gala gula evi dje, pehala djoku papula.

Omagumbo gonale ogali gatungwa gadhikwa niiti, taga kala gena oondunda dhakumbwa nomwiidhi ngoka hagu muwa komaputa nenge momadhiya. Shino oshali oshiwanawa molwaashoka aantu yonale kaya li haya pititha nande epeni mokutunga egumbo.

Welwitschia oshimeno shoka hashi adhika mombuga yaNamibia noshimeno shino oshili hashi vulu oku lumba kombanda yevi omivo omayovi shina omwenyo, nonando okwi itayelwa kutya mombuga ihamu mono omeya nawa, oshimeno shino oshina omidhi dhaya kokule dha ningilwa oku ka konga omeya.

Omayoka iishitwa mbyoka yili kombanda yevi nogeli ga nika oshiponga, molwaashoka ogena uuzigo, ashike ogeli wo natango ga gamenwa kepangelo nuuna weli mono ino pumbwa okuli dhipaga lyi lopotya ashike lyo tali ya lyi kuthwe po.

Emanya ndyoka hali tulwa kombila ohali ningile lyi kale endhindhiliko kutya pehala lyo ntumba opwa lala lye. Ano omukalo ashike okusimaneka aasi. Opo woo una omuntu ngoka nande okuli athigapo uunona uushona ,otaya ka tseya kutya he nenge yina okwalala peni.

Uuna wu na oshikunino shoye oshishona, ino pumbwa oku ithana embakumbaku olyo lyiye lyi ku longelepo. Ngele ito vulu okupapula konga ashike okashina ko koonyala hoka taka longopo iilonga meendelelo, wu wape wu kune mehala lyoye. Wu ka teye eteyo ewanawa.

Omakunde iikunomwa iiwanawa molwashoka ohaga koko taga endelele, uuna wuna oshikunino shomakunde owapumbwa nduno okushitula uuhoho wagwana nawa gotoga tile wo omeya goopalela opo gaaganye komutenya.

Uuna muna elongelo kumwe momu dhiingoloko gweni, otamu vulu oku zako etamu humu komeho nawa. Ano miilonga oyindji ngaashi oku kwata oohi otamu vulu ashike oku tula uukuni kumwe, etamu yambidhidhathana opo muvule oku kwata oohi odhindji.

Onzi iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu. Naantu mboka hayedhi tekula uuna kedhina odhindji otadhi vulu ashike oku kala moshigunda shimwe niikombo ye ta lithile mumwe. Onzi oya simanekwa molwashoka pashiwambo uuna omuntu a tsela onzi itafe ngoka agandja oshikombo mohango.

MOshiwambo omu na iikulya oyindji, mono mu na oshimbombo hashi telekwa taku longithwa uusila womahangu oshowo wepungu. Omu na wo omakunde ngoka haga vulu okuliwa onga omakunde gondulu nenge taga pushulwa nawa e taga liwa onga oshigali, oshowo omboga nayo ohayi telekwa yi liwe noshimbombo.

Komahala gamwe okwa pumba iiyenditho naantu yamwe ohaya ende iinano iile ngaashi uuna taya yi komahala gomalandithilo nenge taya ka konga omayakulo moondolopa ohaya ende ashike kolupadhi molwaashoka iiyenditho oya pumba.

Onduli oshinamwenyo shoka hashi adhika moshikunino shiinamwenyo, ano osha gamenwa, opo shi kalekwe po shi adhike wo nokomapipi tage ya. Uuna inayi gamenwa aakwashigwana otaya vulu oku yi dhipaga molwashoka ohayi liwa.

Iipilangi ohayi vulu oku dhengelwa nawa ndele etayi etapo okandombe, hoka taka tulwa othayila, ndele etamu tilwa omeya opo omuntu avule oku muninamo oohi dhe, shino otashi ulike esimano lyomiti.

Uuna emanya nenge ondundu hayi yogwa unene komeya otashi vulu oku eta ondundu ndjoka yi hokwe ekololo tali etwa ashike sho ondundu hayi kala tayi lokwa ngaaka ,Ano omeya ohaga eta oondundu dhikanithe omamanya gayo.

Aanangeshefa mboka haya kunu omatama ohaya landitha komahangano omanene ano koofabulika ndhoka hadhi ka longa iinima oyindji momatama. Iinima ngaashi oosopa, omatama ngoka haga tulwa mondooha etamu tulwa ohi, omatama gokulitha iikulya na yilwe oyindji.

Uuna wuna oshikunino shoohi, oto kundu oyendji, aantu yamwe ta yeya ye ku pule uuyelele nkene ho munu oohi dhoye, osho woo omaludhi giikulya mbyoka ho pe oohi dhoye. Yamwe ota yeya nelalakano taya dhengwa komukaga ,ya hala omweelelo.

Omambakumbaku ohaga longithwa moompito odhindji. Yamwe ohaye ga longitha okupulula, yamwe taye ga longitha wo okuhelela. Omawanawa, molwashoka ohaga pondola po oshindji muule wethimbo efupi nomuntu iha kala we e na oshimpwiyu shokuya mepya ethimbo kehe.

Aluni, okanamwenyo hoka haka adhika moshiheke, ohaka monika nuudhigu, molwaashono uunamwenyo nga mbuno oha wu yanga unene pethimbo lyuusiku sho kaapuna omapiyagano ogendji.

Opuna uunamwenyo wo momeya hawu liwa , mboka hawu ithanwa oontangu. Oontangu ohadhi kala momeya noha dhi kwatwa nonete, ashike onete ndjoka hayi longithwa oku kwata oontangu, oyina oku kala yina uumbululu uushona, molwaashoka uunamwenyo mbuka uushona , ota wu vulu oku thawamo.

Mongaashingeyi kehe gumwe ena oshigunda konyala oongombe dhe odha tulwa uupapa . Uupapa mbuka owuli edhindhiliko kutya iimuna mbika oyalye . Shino ohashi kwathele uuna oshimuna shoka sha kana ongombe ndjoka otayi vulu oku dhimbululwa mbala ndele mwene ta toolithwako.

Uuna omuntu ena oongombe odhindji ohaku tiwa okuna oshigunda sha kola. Oongombe odhili oshinima oshiwanawa molwaashoka ohadhi longithwa okukandula po omaudhigu ogendji. Ngaashi uuna omuntu ena epya lye inaali pululwa ota vulu okulongitha oongombe. Uuna nduno omuntu a adhika kuudhigu woshimaliwa ota vulu wo natango okulanditha po ongombe.

Opuna oosaala ndhoka dha tungwa owina. Dha ningila uuna aantu yena nande iigongi yawo ohaya vulu okuya ko komahala hoka. Ohadhi longithwa wo onga omahala gokulila. Molwashoka ohadhi kala dhina uundunda wokulanditha iikulya ya pya popepi. Naantu ohaya ka kuutumba mo taya kongo nenge taya pula iikulya yawo.

Omuntu ota vulu okukala e na omunino nuuna kee na omunino ota vulu okukutha onayilona ndjoka ondeendeeka yi li molupe longonga e teyi manga kohulo yimwe ye kohulo onkwawo oko taku pitile omeya. Ohayi tsuwa nduno oombulu nohayi kala yi li pokati kiimeno tayi tekele kooha nokooha.

Sho uuyuni wa humukomeho, iilonga nayo oya nigwa iipu molwashoka okwa ndulukwa omashina ogendji ngaashi hoka kokoonyala kokupilula evi. Ashike nando iilonga ya ninga iipu shino oshe eta aantu oyendji ya kanithe iilonga yawo, molwashoka oya kuthwa po komashina.

Kapena okadhila okagoya nomayi gako. Iinamwenyo nayo oha yi sile uunimwena wayo oshimpwiyu, ngaashi oondjamba. Uuna pe na okandjambwena, oondjamba odhindji oha dhi kala dheka kundukidha opo dhi ka ulukile ohole, dho dhi ka gamene woo uuna ta pu holoka oshiponga.

Uuyuni owa huma komeho shili mongaashingeyi omuntu ota vulu ashike okukuna iimeno ye, ye ta kala e na ominino dha taakana noshikunino dheenda pombanda oha dhi kala nduno tadhi shashamine uuna a mono kutya ethimbo lyokutekela olya adha.

Aakwankala oyo aantu yotango moNambia, aantu mboka ya hupila ashike kwali miimeno oshowo miinamwenyo. Aantu mbano oyali haya zala uuteta wa siikila ashike komeho nokonima. Oyali nduno haya humbata oonkutuwa moka hamu kala muna iikuti, mbyoka haya longitha okudhipaga iinamwenyo.

Evi lyokoondundu ihali kwata omeya ogendji, ano nande oku mone ngaa uuta waga wa kola, omeya ohaga pwime taga endelele. Shino oshe eta nduno iimeno m yono yi li hono yi kale yi na omafo nenge iitayi

Mehala lyoshikunino nando o li kale eshona, oto vulu okulonga mo iipalutha oyindji. Shino oto shi ningi nduno shi to kunu iimeno yoye yi li mumwe shampa ashike wa koneka kutya iimeno mbyoka itayi pula iikulya ya faathana, opo yi manenathanepo.

Mwene gwoshikunino oye ena oonkondo nomatokolo kutya moshikunino she ota mu kunwa ngiini, na ota mu kunwa shike. Oha shi ikwatelele woo kevi, kutya ota li kwata iimeno yili ngiini. Molwaashoka ha imeno ayihe ha yi vulu okumena pehala kehe. Ngaashi makeembidji oge hole mpoka pwa nika uuhoho nawa, lyo evi olyafa lya kukuta.

Omuntu ota vulu oku kala e na oshikuku she shoondjuhwa, noondjuhwa ndhono otedhi landitha po dhatsa nale, ano talanditha oonyama. Shino oheshi ningi tayi pomahala galwe ngoka ge li popepi niilonga opo aantu sho taye ya pomwiha otaya adha a teleka oshimbombo noondjuhwa. Oha gwedhwa po wo iikunwa.

Oshimeno shoka hashi ithanwa! Nara plant. Oshimeno shino osha kala nokuhupitha aakwankala nenge ano aayelele mboka haya hupile ashike miinamwenyo osho wo miimeno.

Ombwa yomomeya oshinamwenyo hashi adhika ashike kefuta nolundji ohadhi monika uuna dhe ya komunkulofuta dhe ya oku ontela okaantenya. Oshinamwenyo shika opo ku tiwe ombwa yomomeya osha faathana konyala noombwa ndhoka hatu tekula momagumbo.

Opena iiyenditho mbyoka nkene ya longwa oyo ku enda ashike momeya, niiyenditho mbino ongaashi oombautu noosikepa. Iiyenditho mbika oya ningilwa owina opo yi vule okutaagulukitha aantu nomitsalo dhawo, okuza kehala limwe ya uka kekwawo.

Embakumbaku ohali longithwa okulongekidha evi opo livule okukunwa oombuto dhodhimene nawa. Aantu ihaya vulu okukuna pokuma inapulongwa molwashoka iimeno itayi mene nawa.

Uuna shiyenga egadhenga pevi nawa omumvo ngono iishana, omalundu niiheke ohaga kala gaziza nawa. Shino otasheeta nduno oonkwandambi dhikale dhina omalutu taga adhima molwaashoka ohuluhulu oyagwana, ndhoka dhoonzinzi omahini ongoye owala toti inohalawe.

Ontsa oyo ondhila ndjoka hayi adhika mokuti. Ondhila ndjoka hayi mono kokule. Nokuli uuna wi itsu oshiti shotango shoka sha yalithwa oshihandhila shondhila nena oto kala wu na onkalamwenyo ya manguluka, molwashono oshiti shono ohashi longithwa okumangulula iinima oyindji ya mangwa.

Anuwa ohaka tegwa naashoka kehole. Uuna omuntu ta kwata oohi, koshinima shoka ta longitha okukwata oohi dhe iha tulako okanyama opo oohi dhiye mbala. Dhiye dhiye kiikulya nani otadhi kwatwa.

Oto vulu oku kala wuna iimeno yoye ya yoolokothana yili moshikunino shimwe. Mbyoka yi hole omunzile oto vulu okuyi kuna pokamakota gomiti nenge wuyi tulilemo uutala moka tayi kala momunzile.

Aantu yamwe ohaya kunu tango oonkenya dhawo muupokopoko taya kala ta yedhi sile oshimpwiyu nawa sigo dha mene etadhi koko . Uuna nduno yamono kutya iiimeno yawo oya koka oha ye keyitsika nduno mpoka yu uvute tayi opalelepo shino oshili omukalo omuwanawa oku hepulul ombuto.

Uuna wuna oshikunino shoye oshinene ino pumbwa oku hokoka ombuda totekele, owa pumbwa ashike oku kutha ominino etodhi taakanitha moshikunino shoye, ngoye tokunu ihe wa landula omunino ngoka, togu tsu uumbululu oho patululako ashike go tagu tekele gogwene.

Oondjamba ohadhi ende dhi li pamwe ano dhili muungundu nķuuna nande owa adha tadhi kanwa ohadhi ende dhili pamwe uuna waadha tadhi tembuka ohadhi ende dha landulathana ohadhi kala nduno dha kwatathana momishila tadhi longitha omikati ihadhi dhimbwa mpoka dhe endele.

Onkoshi oshinamwenyo shoka shi li sha nika oshiponga nokuli mongaashingeyi osha kalekwa kokule naantu sho shi li kehala lya gamenwa koshikunino shiinamwenyo nuuna nduno oonkoshi dhi iyaka mo mehala mono, oshigwana oshina okulombwelwa opo shi kale sha lungama.

Opo oohi dhoye dhi vale omayi gena uukolele go ogendji nawa, owuna oku kala todhipe iikulya ngaashi shili pamulandu omwaanawa opo dhi tane ngoye wu vule oku landitha po dhoka oonene, ngoye to thigimo onshona. Shino otashi kupe iiyemo wu vule oku ka landela dhoka onshona.

Uuna wuna oondjuhwa dhoye ndele ohadhi kala ashike koshikuku, owapumbwa nduno okusa oshimpwiyu wukale todhipe iikulya yagwana nawa, molwashono ondjuhwa ihayi gwanitha mbala. yo uuna yili koshikuku oya ngambekwa oku kiinyangela yoyene ano oya pumbwa iikulya ya gwana ngele hasho ota dhi nangeleko eta dhisi kondjala.

Mongashingeyi oto vulu okumona oohi. To tungu ondama, to yi tula omeya, to tula mo oohi. To kala nduno ho dhi pe okulya dho tadhi indjipala nduno. Dhimwe oto li naanegumbo lyoye, dhimwe oto ka landitha wi imonene iiyemo.

Ngele owateya iilya yoye, manga inooyi tula polupale, owa pumbwa okuyaleka po omafo go kaneema, nenge go molinga, opo shikwathele iilya yoye kaayi shanagulwepo kuupuka ngaashii, uuhwa mboka tawu vulu oku tungila miilya.

Omuntu ngele kuna iimaliwa yagwana okutunga oondunda dhagwana omaliko goye, oto vulu ashike okutula omaliko goye mondunda yimwe , shampa ashike toyi kaleke yayela, yo oya pakelwa melandulathano lili nawa, manga tomono iimaliwa yokutunga oondunda dhagwana.

Iinamwenyo yimwe oyuuthwa okutekulwa kukehe omukwashigwana moNamibia niinamwenyo mbika ongaashi oongombe. Oongombe odhina uuwanawa mbuka kutya ohadhi gandja omahini, nonyama uuna yadhipagwa niipa yoongombe oha yi ningithwa iikutu nenge oongaku.

Moshilongo ngele omuna omeya gagwana, ohashi kwathele aakwashigwana kaaya kwatwe kondjala nokomanyutu. Oshoka kehe gumwe ota vulu okwiilongela iikulya ye ethimbo kehe ndyoka a hala, teyi tekele omeya ga gwana opo akandule po ondjala. Ohashi kwathele okukeelela omikithi odhindji.

Aagundjuka oya pumbwa oku nkondopalekwa mokutekula oondjuhwa oshoka shino oshiholelwa shimwe mono omuntu tavulu okwiikongela iiyemo. Oondjuhwa uuwanawa wadho ohadhi vala omayi to vulu okuga landithapo eto imonene oshimaliwa, oto vulu okuyi landitha nomwenyo noto vulu okuyi teleka toyilanditha onyama yatsa.

Omiti ohadhi gandja euvo lyonkalamwenyo onkene ngele wakunu omiti nenge watsika omiti pehala lyoye ohapu kala tapu monika nawa. Osha pumbiwa opo wu tsike omiti dhomaludhi nomaludhi ngoye todhi tekele dhi kale dha ziza nawa, opo ehala lyoye li kale tali monika nawa.

Ngele wakunu iimeno yoye oshiwanawa wuyisile oshimpwiyu okuza naana petameko sigo tayi koko. Okuyikeelela kuupuka, okuyikeelela komutenya nokuyi keelela woo kiinamwenyo mbyoka tayi vulu okuyishanagulapo shika otashi kwathele opo wuteye eteyo ewanawa.

Inashi pumbiwa aluhe okukala pehala limwe, ethimbo limwe ohamu vulu okwiihunganeka nookuume koye, ndele tamu yi kehala lyontumba, tamu ka talelapo ehala ndjoka lina uushitwe wa yooloka kwaamboka hamu kala. Otashi gandja onkalamwenyo ombwaanawa.

Uunamapya nuunimuna omuntu owa pumbwa okukala todhidhilike kehe konima yoshiwike nkene iimeno yoye tayi koko. Konima yeteyo otoshanga olopota kutya osheenda ngiini momukokomo goshikako shono ashihe, opo molufo taluya ihoka endula omapuko ngono. Shino ohashi kwathele omuntu a kale ena eteyo ewanawa.

Opuna omikalo odhindji ndhoka aanamapya naaniimuna taya vulu okulongitha okulonga omapya gawo. Ngaashi okulonga taya longitha omatemo, okupulula taya longitha oonani nosho wo okupulula taya longitha omambakumbaku. Omukalo omupu okulongitha embakumbaku oshoka ohali endelele.

Ompito kehe to mono yi longitha. Ehala kehe wu na pegumbo lyoye kutya okomeho gegumbo nenge okonima yegumbo, li longitha. Olundji aantu omahala ngaka ohaye ga longitha okuninga uukunino wayo, moka taya kunu mo iilikolomwa nenge taya kunu mo oongala dhoku opaleka.

Aantu oya pumbwa okulya iikulya yomaludhi ga yoolokathana oshoka, oshikulya kehe, oshina oshitungithi shayooloka koshikulya oshikwawo. Onke oshasimana ngele kehe gumwe takala ena oshikunino she moka talongo iikulya ya yoolokathana opo yikwathele okutunga omalutu yo yikelele omawuvu.

Pashito evi inali shitwa lya faathana. Pomahala gamwe ope na evi lya yelakana nawa, ka li na omalambo lo ka li na oondundu, lyo ka li na omamanya natango. Pomahala omakwawo ope na omamanya ogendji po ope na oondundu, gamwe ope na iisilukutumbwa.

Aamuni yoongombe oyena omalalakano ga yoolokathana. Ope na gumwe ena elalakano lyokulanditha nande omashini, po opena gumwe elalakano lye okumuna oongombe dhonyama. Onkene aantu mbaka itaya vulu okumuna oongombe dha faathana, osjoka ongombe yonyama ihayi gandja omahini ga gwana. Yo ndji yomahini ihayi gandja onyama ya gwana.

Omeya oga simana. Olundji aantu mboka ye li popepi nomeya ohaa kala ye na oompito oombwanawa nokuninga oongeshefa, ngaashi nee iikunino mono omuntu ta vulu okukuna mo iiyimati niikwamboga aka landithe nenge ta li naanegumbo lye megumbo. Ota vulu wo okuninga nande ongeshefa ye yoondhopi, e ta landitha.

Onga omunangeshefa owapumbwa oku ilandela omashina mongeshefa yoye oshoka omashina ogeli haga endelele go ishewe ohaga hupitha ethimbo. Natango inopumbwa oshimaliwa shokufuta aaniilonga mboka taye ku longele ashike omashina otaga shonopeke oompito dhiilonga.

Onsiwete sho opala ngele aagundjuka taya pewa ontseyo ya gwana yoku muna oohi kokuza koku etapo ondama yoohi, okudhi tulamo, okudhipa iikulya nomiti ngeke tashishiwa nokudhi kwata uuna dha koko opo yaka landithe noku lya.

Okumuna oondjuhwa otashi pula iimaliwa oyindji yokulanda omiti dhokukeelela oondjuhwa komikithi oshowo iikulya. Opo wu hupithe oshimaliwa oshindji oto pumbwa wu longe iikulya yoondjuhwa dhoye ngoye mwene.

Aagundjuka oya pumbwa okupewa elongo nkene yena okweeta oongeshefa dhomayinyanyudho nenge oondundu dhoku yakula aayenda. Oya pumbwa nee nkene yena okudhi opaleka nankene yena okudhi ninga opo dhikale tadhi tambulako aayenda nenyanyu.

Oohi eliko enene moshilongo shetu sha Namibia, oshoka ohadhi ka landithwa kondje yiilongo, dho natango ohadhi liwa meni loshilongo. Odhina iitungithi oyindji yolutu, natango iipeta yoohi ohayi longithwa komahangano ngoka haga ningi uunima woku opaleka iipanyala.

Inashipunbiwa wukale to indile aantu iimaliwa ethimbo kehe owapumbwa oku konga omukalo ngoka tovulu oku imonena iimaliwa kashina kutya ngwe omumati nenge omukadhona shampa ashike oshilonga shoka tashi vulu okuku etela iimaliwa sho oshili pawuyuki oshilonga.

Omukalo gumwe goku kandulapo okwa hena iilonga moshilongo ongashi oku muna oohi, oku kuna iikwamboga mboka sha wateya oto vulu oku keyi landithapo opo wu imonene iiyemo.

Pethimbo lyongashingeyi aantu oya pumbwa iikunino, to kunu mo iikulya mbi to li ngweye mwene naakwanezimo yoye nayimwe to vulu oku ke yi landitha. Iikulya mbyono ohayi gandja nee uundjolowele komalutu, iitungithi yolutu ya yoolokathana mbyoka tayi kwathele okukondjitha omikithi niinima yimwe.

Osho opala oku kaleka omahala getu moshilongo ashihe gayela opo shivulu okukalekapo aatalelipo mboka tayazi kiilongo niilongo ya pande woo moshilongo shetu shoka tashi eta iiyemo nokuhumitha eliko lyoshilongo komeho.